abafundo beszifundo zezinga eliphansi phecelezi nursary education bahlezi phansi bakhangele kumbalisi okutshengisa ukuthi balalele sibili

Isakhiwo sesikolo sezinga eliphansi lebhakane elilo mbala wesibhakabhaka .Elitshengisa lapho okumele izethekeli zimise khona imota. .

Abafundi bezifundo zaphezulu bagqoke amahembe amhlophe. Bahlezi ezitulweni bayabhala okutshengisa ukuthi babhala imihloliso.

Izifundo zezinga eliphezulu. Abesifazana abatshengisa ukuthi bafundela ukuthunga bahlezi balemitshina yokuthunga phambili kwabo.

izakhiwo zesikolweni ezilombala olithanga ikanti phezulu kwazo zilombala oluhlaza lezhlahla eziluhlaza tshoko

lapho okugcinwa khona ingwalo zokubala umbalisi ubalisa umfundi ugwalo umfundi utshengisa ukuthi laye ulalele

Umbalisi wesifazana ufundisela ufundisela abantwana phakathi kwendlu zokufundela indlu le ihlanzekile okwamagama

Igedi lesikolo sezinga eliphezulu phecelezi "Secondary education",lendawo eluhlaza tshoko, lezihlahla eziluhlaza tshoko.

Isakhiwo sesikolo sezifundo ezaphezulu. Esakhiweni lesi, kulengiswe iphepha alamacondom, okuzivikela, ngokocansi.

Isakhiwo sesikolo sezifundo saphezulu, phecelezi university education. Isakhiwo esimhlophe esilophahla oluluhlaza. Sakhiwe endaweni elotshani obuluhlaza tshoko, lezihlahla.

Izakhiwo ezisayakhwa ezingakapheli zesikolo yemfundo yaphezulu phecelezi itertiary education izakhiwo lezi azikapheli zisayakhwa

Kusesikolweni sabafundi bezinga eliphezulu phecelezi tertiary education. Emakhamelweni okuhlala ,umbheda olendawo zokulalela phezulu langaphansi wendluliwe njalo uhlanzekile.

Izakhiwo zesikolo yemfundo yaphezulu eseRwanda Yunivesithi. Isakhiwo lesi silompala olithanga lompala oluhlaza.

Izakhiwo ezilombala olithanga zesikolo semfundo ephezulu, lezihlahla eziluhlaza tshoko, labafundia abahamba endaweni ehlanzekileyo.

Isakhiwo sesikolo esiphezulu phecelezi iyunivesithi esilombala olithanga lophahla olubomvu lezimoya ezimileyo indawo yakhona ihlanzekile

isakhiwo sesikolo sezifundo zaphezulu phecelezi univesithi esilombalo oluthanga lezihlahla eziluhlaza tshoko labafundi abamileyo ngaphandle kwesakhiwo lemota ezimileyo

Ibhakane elilombala wesibhakabhaka elilotshwe ngombala omhlophe elitshengisa indlela yalapho okubalelwa khona izingwalo.